Ŋutsu tsitsi aɖe bɔbɔ nɔ anyi eɖahe, edo awu he. Nyɔnu ɖe hã tɔ ɖe egbɔ le enu kom edo awu he, edo siketi yibɔ. Nyɔnu aɖe hã bɔbɔ nɔ ami si me, ekplɔ le woƒe dome, ahavivi kple enu vovovovowo le wo dzi.

Ame ene, ame ene wobɔbɔ nɔ anyi ɖe ati te, wole tomatowo kle, ehɛ le asi na ame eve, ame ɖeka do awu ʋe, enu dzɛ̃, wòkɔ bla awu ʋe la dzi.

Ɖeviwo woame atɔ̃, ade, o le agbadza ɖum, o ta avɔ la ali, zikpuiwo ƒoxlã, amowo bubunɔ zikpuie dzi, agbadɔ hã le fima, amowo le agbadɔ te.

Dukɔ dukɔmevɔ si ke woyɔa be kete wole vovovo wonye wo wonya kpɔ le teƒe ɖeka. Kɔla vovovowo le eme. Dzi le eme, yibɔ le eme.

Ɖeviwo, ɖeviwo ƒoƒu wole enukpɔm le kaƒomɔ aɖe dzi wo nu kom, ɖevi ɖeka asi le nu me nɛ eye enu le wokɔ bla eƒe kɔme. ɖevi ɖeka si ke le kpui elé ŋgɔ elé kaƒomɔ ɖe asi

Sukuvi gbogbo aɖe kple yecu aɖe he yido awu ʋi. etɔ ɖe wogbɔ, wo dzidzɔ kpɔm, ɖevi ke he tukui aɖe ke he do awu ʋi tɔ ɖe megbea le nu kpɔm.

Nyɔnu aɖe le nu ɖam. Kopot le fi ma, gaze le dzo dzi. Aka le eme. Ekplɔ̃ le afi ma. Ebexɔ te ɖe eŋuti. Agba hɛ le kplɔ̃ dzi. Agbaa gbadze hã le kplɔ̃ dzi nɛ.

Ŋutsu gbogbo aɖewɔe, wole sika ku le tome. Woƒe awu bibla le ebame. Ŋutsu aɖe, etɔ ɖeee etoa dzi do awu ʋee.

Ŋutsu wa me tɔ̃ wolé agba ɖa si kple woƒe emiã si. Ŋutsu ɖeka si ke woa wu ƒe amadede le abe sika ene hã lé agba lɛ ete.

Afɔku dzɔ, eŋu gãa aɖe eƒe ŋkume kaka, ŋkuɔme akpa ɖe le ʋe, ŋutsu woame etɔ̃, woame eve tɔ ɖi, ɖeka bɔbɔ, ŋutsu aɖe hã nɔ moto dzi le ŋumɔdzi.

Tsi le teƒe sia. Teƒea ƒo ɖi. Amewo zɔzɔm le afi ma. Ŋu aɖe si ŋutsu ɖe hã tɔ ɖe ŋua ƒe megbe. Ŋu la le dzɛ̃e ɖe.

ɖeviwo ɖeviwo wóle dzidzɔkpɔm wóle du ƒum wóle nukom gbemu makpawo sɔgbɔ taŋtaŋ lé wó ŋu wóle dzidzɔ kpɔ wóle afɔ ƒuƒlu zɔm le duƒum

Nyɔnu, ekɔ ɖevi, e..ɖevi ɖeka hã bɔbɔ nɔ ŋɖe dzi le fi ma abe gasɔ ene, ŋutsu aɖe hã do awu dzɛ do kuku dzɛ hã tɔ ɖe wo xa, wo nu vivi ɖu le kokom.

Tɔdziŋu woame eve le tɔ dzi. Ame etɔ le tɔdziŋu ɖeka me, eve hã le ɖeka me, Basiketi le tɔŋu me. Etsi eh etɔla le gren

Ŋutsu aɖe edo enu ʋi, eta avɔ ʋi, ekɔ avɔ ʋi hã bla ta. Ele enu le atukpa me abe aha ene. Keke nyɔnu aɖe hã le emɔƒonu kɔ to ɖe nugbɔ nɛ.

Dukɔ. Dɔkɔ ƒe dzesidede ƒe awu. Ame atɔ̃ wodo wokɔ le sini ɖem na ame kpɔtɔewo wole kpɔkpɔm. Nyɔnu aɖe hã dze klo le enua kpɔm le enu kom.

Ŋutsu tsitsi aɖe le nu ƒom na nyɔnuwo yike etre kɔ kpe ɖe nu le nuɖe nom, ŋutsu la kɔ alɔgenu kɔ kɔ de asi.

Amehawo wole eke me. Etsi hã le fi ma. Wole eke kum yi to. Ŋutsuwo wole wome

Awusatɔwɔe, wonye ŋutsu, wokɔ enu kɔ bla ta, wodo awu ʋe lɔbɔɔ, wotɔ ɖi, ame ɖeka si ke le nuɖusi me ekɔ mɔƒonu kɔ ɖo to.

Ɖetugbuivi, ɖetugbuvi woame ene si ke wotɔ ɖi woame eve ziɔ ɖe egli ŋuti, ɖeka ƒo atiƒuiƒui ɖa, ɖeka do awu he, bubu le edzi si ke nye he yibɔ le eme.

Abe asime ene, akutu, menkeni, anagote, tomati, fetri, sabala, atadi viviwo le teƒe le kotoku dzi. Kotoku ke xe sabala, tiomati kple atadi vivie le enye kotoku ʋi.

Dziƒoxɔ aɖe, amewo bɔbɔ nɔ exɔ mɔ nu taŋtaŋ, fofoŋ aɖe tsɛ le eƒe ŋkume, stɔɔvi tukui aɖe abe agbadɔ ene eya hã le exɔ la ƒe emia kpa dzi.

Exɔwo mele ɖoɖo nu o. Eba kple etsi le emɔ dzi. Nyɔnu aɖewo tɔ ɖe exɔ la ɖeka ƒe ŋkume. Loto kiwɔsi hã le exɔ ɖeka ƒe ŋkume.

Ɖevi aɖe, ekɔ kusi ɖe ta, enu abe nugo aɖe le kusie me, wòlé eŋu ƒe afɔti ɖe asi le tetem, wo zɔzɔm kple…

nyɔnua nyɔnua tɔɖi eɖó asi ali eye enuŋlɔkpe tukui aɖe le emia mɛ nɛ ke wó ŋlɔnu lɛ dzi kplɛ enu hɛ kɔpuwo hã lɛ enuwo dzi la fima

Wamitɔ ɖeka ebɔbɔ nɔ eƒe ezi dzi henɔ etutum, ɖevi ɖeka si ke do awu ʋe hã kɔ eƒe asi dzi abe ɖe wòle ekplɔm ene, ɖeka hã tɔ ɖe woƒe megbe nuɖeke mawɔmawɔ.

exɔnyakpɔme, ekplɔ̃ le fima layit, exɔame nye dzomafi kala gbe mumu makpa le fima, exɔame nyakpɔ ŋutɔ, anyigba ɖo nu hã le afima, zikpuia me ziɔnui ame atɔ̃ zikpuieme.

Ŋutsua. Ŋutsua wɔ rasita ɖe ta woɖiɔ kuku. Ɖevi le atata nɛ. Ŋutsuvi woame tɔ̃ hã wole eƒe megbe ke wo medo awu o. Nyɔnuvi woanme tɔ̃ hã wole hã dzim ke wole awu me wole watamelɔni ɖum.

Ame, ame eve ɖe wotɔ ɖe anyi akpa le woƒe domedome keke agba tse abe amie le me ene hã le exa, woo ame ɖeka do asi wu ele dzɛ ame ɖeka hã do awu yibɔ kple dzɛ̃.

Lɔɔɖe mɔdzi. Lɔɔɖe mɔdzi ƒe afɔtoƒe. Ɛutsu aɖe tɔɖii, wòdo awu ƒe amadede abe sika ene. Wòdo trɔza si kee nye dzomafi.

Ame ɖeka le saŋku ƒom. Ame ɖeka le ha dzim. Elé kaƒomɔ, nuƒomɔ ɖe asi. Edo awu yibɔɔ, ʋee le awu yibɔ la me. Emiã ŋku le ha dzim.

exɔ exɔ gãwo li ɖeka nye yibɔ ɖeka nye hɛ sike le ŋkume amehawo le emɔme tsom le exɔ ƒe domedomɛ yenye emɔ la

Abladzoɖiɖi, koklozi, akpa, le ŋegba me, ŋegba yibɔ, ami dzɛ, etɛ tadi kple avɔ dzi

Eŋu si ke wokɔ dra na mɔ dzi ɖo le eke la me. Le edo kum. Ŋtus aɖe si ke do enu hee. Bubu hã le eƒe megbe do nu dzee wozɔ gbɔna eŋu la gbɔ.

Asi asimetɔ aɖewo, ame aɖewo le nu ƒlem, ame aɖewo le nu dzram. Tomato le fi ma, sabala le fi ma. Ŋutsu ame eve aɖe si ke wodo awu ʋi hã wole me tsom le fi ma.

Aƒetɔ aɖe kple aƒenɔ aɖe kple wo vi kple avu, wole lɔ̃rimɔdzi keke menye lɔ̃rimɔ papao, wole eŋuɔ dzi, aƒe nye dziƒoxɔ aɖe le wo megbe.

Ɖevi ŋutsuvi ɖewoe, woƒe vovomekpɔkpɔme, wova paaki dzi, le skuluxɔ aɖe gbɔ. Wo bɔɔlu ƒom. Bɔɔl ʋee. Yibɔ vɛ̃aɖe le me. Wo du ƒum kplɔ bɔɔla.

Ŋutsu hawo abe woame enyi wobɔbɔna nyi le eŋu ƒom. Ŋutsu ɖeka si le ŋgɔ kɔ asi woame ve la kɔ le zizim ɖe eŋua dzi. Bubu hã wokɔ asi hã kɔ zizim le ŋua dzi. Eŋu woame ne le ŋkume na ame ne.

Baŋku, fetridetsi, amidzẽ, welé, akpaa, agalãa, atadi, woƒetee wole agba ɖeka me. Le agba ʋee me. Wodɛ ɖe ekplɔ̃ dzi

Nyɔnu aɖe sike bɔbɔ nɔ kentewo dome, ekɔ asi ɖeka le dzi, ɖeka hã kɔlé kaƒomɔ, ele nu kom, kɛntɛwo ƒoxlɛɛ.

Nyɔnuvi dzɛ aɖe, ekɔ avɔ ta ɖe eno ŋu, ɣee kple yibɔ, wò do kusi wu abe siketi ene, ŋutsu aɖewo hã, o le eʋu ƒom le o megbe, nyɔnuvi la dzo abe ewɔ ɖum o le ene.

Atsiaƒuto, atsiaƒuto, ŋutsu woame etɔ̃ wotɔ ɖi, ɖeka kɔ bag kpla ɖe megbe, woame eve do awu dzee, ɖeka do awu ƒe amadede le abe dzomafi ene, zikpui aɖewo hã wole fi ma.

Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi, eƒe kɔmedenu le ʋi. Ede nu asi hã si ke le ʋi. Kusi aɖe le egbe kplɔ nuɖanuwo. Anagoti hã le fi ma.

Emɔto abe asime ene. Ame ene dzrala le afima. Ŋustsu aɖe ɖɔ kuku ʋɛ kple awu dzɛ aɖe le zɔzɔ le mɔdzi. Eŋu ʋi aɖe le aɖe hã le afima. Ŋustsa aɖe do awu.

Efia, efia kple eƒe akametsiawo wobɔbɔnɔ anyi le ŋɖe kpɔm si ke tsiami kple bubuawo lé fiati ga la asi.

Ɖevi si ke woe le aƒemedɔ wɔm, agba yibɔ le fi ma wole agba klɔm si ke le anyigba, ɖevi woame etɔ̃ ɖeka gaze klɔm ɖeaka agba ƒoƒu eye ɛɖeka agba klɔm.

Asrafowo wɔme atɔ̃. Ɖeka mlɔ anyigba eɖɔ kuku yibɔ. Eƒe ta le enu yibɔ aɖe dzi eye ɖeka bɔbɔ ɖe exa ekɔ asi kɔkɔ le ekam.

Ɖeviwɔe wowɔ eŋu. Le wo ɖokuiɖwɔɛsi kple ati. E o kum. Wole ŋuɔ kum le dzidzɔ kpɔ. Eɖe wole tutum woame tɔ̃. Ye wame tɔ̃ hã le ŋuɔ me le kum.

Ame geɖewo yiwo nye ŋutsuwoe, wolé kusi vovovowo ɖe asi le etsi me, ame eve aɖewo tɔ ɖe ati ŋuti le wo megbe, olé…

Emɔ, emɔ si ke wotena asi ɖe dzi le kplɔ dzi, agbalẽwo hã le kplɔ dzi, emɔƒoka hã le ekplɔ dzi, amewo ƒe asi abe ame atɔ̃ ene hã le ekplɔ la dzi.

Ɖevi woame ede, ŋutsuvi woame etɔ̃ ŋutsuvi woame ene yi ke wokɔ trɔk, wole kɔ ɖi kpli ene, wole egbe me menye gbetututu o.

Ɖetugbuivi kple evi woame eve, ŋutsuvi nɔ megbe eye nake aɖe le gasɔ la dzi. Wole busketi ɖe ta. Woƒe eta ɖa wɔ zuku.

Eŋu, eŋu gã ɖeka tukui ɖeka kple bubuawo hã, wole eƒe megbe si ke wokpɔ afɔku, amewo tɔ ɖe eŋuwo xa teŋteŋ, wodze ɖom.

Afɔku aɖe dzɔ amewo le eŋuaŋu eŋua si ke kpɔ afɔkyu la, wo ameawo ɖem le eme, kpovitɔ aɖewo hã wole akpa dzi wo aɖaŋu ɖem le enua ƒe dzɔdzɔ ŋu.

Abe azãgbe ɖuɖu ene, ŋutsu , nyɔnu kple wovi tukui wotso picture wonyakpɔ wokokom, ɖevia le tɔe ɖe asi christmas tsi le womegbe

Ɖeviwo le fefe ɖim. Wo ame eve eve wole ka ɖe asi, wole kaa dzom. Ɖevi ɖeka do awu dzɛ̃, ɖeka do awu si ke eƒe amadede le abe sika ene wole ka dzom. Eɖewo hã wole ka ɖe asi.

Lɔɖimɔ dzi amewo sɔgbɔ, eŋuwo yiyim, nyɔnu ɖe do enu yibɔ eye dziƒoxɔ milk wota ɖe dzi, nyɔnu ɖe kple eƒe ƒome aɖe hã wota ɖe edzi.

Afɔku aɖe dzɔ. Exɔ kaka petɛ wole anyigba. Dziƒo le yibɔ nasu be tsie be yeadza ene. Xɔ hɛe aɖe le megbe si ke mekaka o.

Eŋu, eŋuƒolawo le eŋu ƒom, ama ɖewo hã wole wɔ ɖum, amaɖewo do awu yibɔ kple awu si ke eƒe amadede le abe sika ene hã le te.

Nyɔnuvi, nyɔnuvi dzetugbe ame ewo wobɔbɔ nɔ anyi wo nu kom, wolé etre le asi, wokɔ asi kɔ ka wo nɔ nɔe o ŋuti si ke etre la me enu ʋe aɖe le me.

Abe ƒome ene, nyɔnu kɔ evi ɖe asi edo awu yibɔ, ɖevie do enu ʋe, yevu aɖe le domedome na wɔe, ŋutsu aɖe nɔ zikpui dzi, ele woƒe emia me, ele nu kom, yevuɔ hã nu kom, edo enu ʋe.

Atiglinyi ɖeka, eve, etɔ, ene wole zɔzɔm le egbe me, eŋu aɖe sike eƒe amadede le abe gbemumu ene hã amewo bubɔbɔ eme. Wole picture tsom elã woe.